wannan hoto yana bayani ne akan tsaftace hannu a matsayin wani bangare ne na tsafatan jama'a tsaftar jama'a na nufin tsaftan muhalli da jikin mutum domun kare lafiyar al'umma gaba daya acikin wannan hoto an nuna wani mutum yana wanke hannunsa da ruwan pompo wanke hannu na daya daga cikin matakan dasukafi mahimmanci wajan kare kai daga kamuwa daga cututtuka dayake yaduwa ta hanyar tabawa ko cin abinci mara tsafta muhimmancin wanke hannu yana taimakawa wajan kare kai daga cututtuka yana kiyaye yana kiyaye tsaftar jiki da muhalli yana rage yaduwar cututtuka tsakanin mutane wanke hannu yana daya daga cikin hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cutittika yana taimakawa wajan rage yaduwan cututtuka a sakanin mutane mussanman a wuraran taron jama'a kaman su makarantu asisitoci da kasuwanni da sauran wuraran taruwar jama'a meyasa yazama dole murike wanke hannu dan kara lafiya (L) dan kare lafiyarmu hannu na iya daukan kwayoyin cuta daga abubuwan damuke tabawa kaman kudi kofuna ko farantai ko kowani abu da mutane da dama ke tabawa domun tsaftar domun tsafta wanke hannu yana taimakawa wajan kiyaye tsaftar jiki dan kara sauran mutane idan baka wanke hannuwanka ba bayan amfanida bayan gida koka gabanin cin abinci zaka iya yaaɗa cuta ga wasu mutane wanke hannu yana da matukar mahimmanci ga mutane domun kare kanmu daga cutittuka cuta cututtuka da ake daukansu ta hanya ta hanyan cin abinci kokuma ta hanya tabawa kokuma amfani

wannan hoto yana dauke da shafin wani dandali ko manhaja dake bukatar masu amfanidashi suyi recording sauti abubuwan dake cikin hoton adadin ayyuka asama an nuna cewa akwai ayyuka guda hamsin kuma ana kan aiki ne na daya daga cikin hamsin lokacin recording wato babu wani lokaci da aka fara yanzu sharadi an bayyana cewa dole recording sauti yazama akalla mintuna biyar da dakika talatin za'a bada abubuwa da za'a tattauna kaman rubuce rubuce sauti da video kuma ana bukatan mutum yayi recording yayi bincike kafin ya fara recording taken hoton ingancin kulawa da inganci kula a (ea) da ingancin kulawar lafiya hoton yana nuna wani likita ko ma'akacin lafiya yana nuna hoton ga wani tsoho dake zaune agaban sa ana iya hango sauran ma'aikata a bango suna aiki wannan hotan yana karfafa batun ingancin kulawa a asibiti ko cibiyar lafiya hoto da rubutun suna nuna mahimmancin tattaunawa sakanin likita da mara lafiya bayanin sakamakon gwaje gwaje samun yanayin aiki mai tsafta da kuma kwar tsafta da kwararru masu kulada lafiyar jama'a a asibitoti ya kamata marasa lafiya su samu kulawa sosai domun a amagance abunda ke damunsu idan akayi haka za'a samu marasa lafiya zasu samu jin dadi sosai

Wannan hoton yana magana ne akan rage ƙyamar da ake yi wa wasu ake yi wa masu fama da matsaulolin0 lafiyar ƙwakwalwa wannan batun yana da mahimmani sosai domin ya shafi fahimtar jama'a da yadda zasu tallafawa masu irin wannan matsalar ba tare da nuna wariya ba abunda hoton ke nunawa ke nuni shine yana nuna hoton yana nuna hoto na mutum wanda ke cikin duhun tunani ko damuwa a cikin kansa akwai hoto da ke nuna rikicewar tunani da alamar damuwa tashin hankali ko rikici na cikin zuciya fuskartar mutane da ba da basuda annuri wasu ma kamar suna cikin suna cikin suna ƙin mutum wannan yana nuna yadda mutane ke ɗaukar waɗanda ke fama da cututtukan ƙwaƙwwalwa da ƙyama ko raini launin hoton launin hoton yans ɗauke da inuwa mai duhu wanda wanda ke ƙara nuni nuna ƙunci nuna ƙunci rashin fahimta da baƙin ciki da waɗanda ke cikin wannan hali ke puskanta dallilin da yasa jama'a ke ƙin masu irin wannan hali na ɗaya rashin ilimi a kan cututtukan ƙwawalwa tsaro ko jin um tsoro ko jin cewa ze cutar da su al'adu ko addinan da ke ɗaukar haka a matsayin lefi ko aljani yanda za a rage wannan ƙyama wayar da kai ta hanyan shirye-shiryen ilimi da um da tallatawa paɗakarwa da jama'a cewa waɗanda kek fama da wannan matsalan ba lafii suka yi ba samar da daman neman temako ba tare da tsangwama ba taimakawa um da ƙarpapawa waɗanda ke fama da irin wanna lalura shi ze sa a magance paruwan wannan al'amari

Wannan hoto yana bayani ne a kan duba lafiyar jiki a kai a kai a cikin wannan hoto an ga likita mace tana duba bayan wata mara lafiya da ke zaune akan gadon asibiti a gepe akwai kayan aiki na likitoci da kwamputoci wanda ke nuni da yanayin ɗakin jinya a asibiti a ƙasa akwai rubutu da ke cewa cibiyar gaggawa ta asibiti a ƙasa kaɗan kuma akwai wani sashi da ke da alaman um makirpo da alama da alamar yana sauti wanda ze iya nufin ana iya murya ko magana a cikin wannan manhaja wannan yana nuna cewa kula da lapiyan binciken jiki a kai a kai da kuma yiwuwar amfani da murya wajen sadarwa ko bada bayanii idan mutum ba shi da lapiya ze iya zuwa asibiti domin ayi bincike sosai a kan abunda yake damun shi ko ita domin a samu maslahan wanna cwon kuma sannan za za a bata kulawa me kyau musamman idan sunje wurin kwararrun likitoci wannan hoton yana ƙara bayani cewa duk rashin lapiyan da mutum yake pama da shi za a iya tambayan shi sannan kuma\ a ijiye wannan bayanan da aka samu a wurin shi domin a ijiye shi domin gaba sannan kuma idan mutum bashi da lapiya kar yce ze zauna a gida ya sha magani a'a ya fita yaje asibitii a nan n ]e ae samu kwararru wanda zasu bashi magani sannan kuma a kula da shi cikin gaggawa sannan kuma za a biya mishi buƙata ko kuma za a biya mata buƙata yanda ya kamata.

A wannan hoton yana bayani ne akan haƙuri da juna game da addinai a asibitoci bayanin sama yana nuna cewa mai amfani da wannan yare yana mataki na takwas daga cikin hamsin na aikin da zai kammala wannan yana nufin yanda za a nuna hakuri da juna tsakanin addinai daban daban a cikin asibitoci yan yanda alaƙa ke mutunta banbancin addini ba da damar mutane su gudanar da addinin su a cikin ƴanci ko samun hidima bisa la'akari da batun ad hoton yana nuna wasu tsofaffin mutane daban-daban da da ke cikin wani taro ko gangami inda wani tsoho ke riƙe da tambarin da ke cewa mun haɗu domin yaƙi da ƙiyayya idan akayi yaƙi da ƙiyayya za a samu cigaba za a samu romon demokraɗiya sannan kuma za a samu zaman lafiya wannan hoton yana nuni da karfafa zaman lafiya a hadin kai a tsakanin mutane idan ya kasance akwai akwai akwai jituwa tsakanin mutane ko da da banbancin addini zai kasance an samu zaman lafiya sosai a tsakanin domin babu banbancin addini babu banbanci a tsakanin su wannan hoton na nuni da karfafa zaman lafiya da hadin kai a tsakanin mutane daga mabanbanta ɓangarori na ra'ayo musamman musamman na addini waɗanda ke jituwa da taken batun da ke sama wannan yana nuna cewa su kansu a hade yake sannan kuma za su ciyar da kansu gaba sannan za su zauna lafiya tsakanin su duk da banbancin addini da ke tsakanin su.

Wannan hoto yana nuni wannan hoton yana bayani ne cikakken bayani a kan wannan hoton a saman hoto ana nuna cewa akwai ayyuka guda hamsin kuma an gama guda goma sha biyu daga cikin hamsin wannan yana nuna aikin da ake buaƙatar kammalawa da kuma nunawa a ka riga aka gama, saƙo akwai wani muhimmain saƙo a cikin farin kwali wanda ke cewa dole ne recording da za a yi kasancewa a ƙalla minytuna biyu da daƙiƙa talatin ana bayyana cewa wato rubuce rubucen sauti da bidiyo su ne abubbuwan da za a tattatuna akai. A na roƙon ka da pause wannan duka anyin shi domin amfanin recording. iadan mutum zai yi recording dole sai ya shirya dole sai ya aksance ya fahimci abun da aka nuna mashi domin ya fahimtara da jama'a mutum zai iya ijiye gilashinshi zai iya ijiye abun rubutu zai iya ijiye littafinshi sannan da kofin shayi domin ya ya gamsu ya fahimci duk abun da ake yi, wannan bayanin yana da matuƙar muhimmanci da mutane ko ɗaiɗaikun jama'a idan mutum yai haka ya fahinci abinda aka tambayeshi yai bayani sosai to zai kai ga wani mataki na gaba wannan abun yanan da matuƙar muhimmanci akan teburin akwai computer wato na'ura mai ƙwaƙwalwa akwai kofi akwai abum rubutu a kawai gilashi akwai littafi duk wa'inanna abubuwan suna taimnakawa ne wajen recording. kuma mai recording ya sani cewa ana so yai recording ne na mintuna biyu da daƙiƙa talatin kar ya gaza haka amma in ya wuce haka babu damuwa idan mutum ya fahimci haka zai yi aiki mai nagarta sanna kuma zai fahimtar da jama'a abu da ake nufi idan mutum zai hi recording zai iya ijiye abinda zai nishaɗantar da shi kamar kofin shayi da dai sauransu, sannan idan mutum yana da lalurar ido to zai iya amfani da gilashi domin ya ga abin da aka rubuta musamman idan rubutun ya kasance mitsi-mitsi ne, Shi kuma littafi mutum zai iya amfani da shi domin tya rubuta muhimman saƙon da ya gani a cikin wannan saƙo idan yai haka zai cimma gaci sannan kuma zai yi aiki nagari wanda zai fahimtar da mutane wanda za su saurari wannan bayani.

wannan hoto yana bayani ne akan hatsarur hatsarurrukan lafiya da aka da aka wuce gona da iri wajen bayani a harshen a ƙasa da wannan rubutu akwai hoto wanda ke nuna ƙwayar cutar ƙwayar cuta mai launin shuɗi da ja, wannan ƙwayar cutar tana kama da hotuna da ake amfani da su wajen wakiltar wannan cuta masu yaɗuwa, a ƙasa da hoton an saka almomi guda uku rashin lafiya ƙwayar cuta cutar mashaƙo wannan yana nuni da cewa ana buƙatar yin ma magana ne akan yadda wasu labarai ko bayanai kan akan haɗarurrukan lafiya ke ƙara tso cuta wanda take da alaƙa da wannan wannan hoto yana da matuƙar haɗari ga al'umma idan ba ai hankali ba zai dinga yaɗuwa ba zai haifar da ɗa mai ido ba mai yaɗuwa yana da haɗari ga al'umma sannan kuma ana so a kare a kare yaɗuwarsu da jama'a idan mutun yana ɗauke da wannan cuta ya kamata a killace shi na satuttuka domin kar ya zo ya yaɗa wannan cuta ga sauran al'umma, in ya yaɗa cuta ga sauran al'umma zai kasance al'umma sun gurɓata da wannan cuta kuma sannan za ai ta mutuwa shi wannan cuta ya aksance cuta ne wanda yake kisa nan da nan in har mutum yana ɗauke da wannan cuta ya kamata a killace shi a wurin da ake killace jama'a domin a ba shi kulawa ko kuma a bata kulawa na musamman domin kar ya yaɗa wannan cuta ga sauran al'umma to an tsaida wannan cuta in kuma ba ai haka ba wannan cuta za tai ta yaɗuwa har mutane su kasance ya ya watsu a garesu sannan kuma za sui ta mutuwa wannan cuta yana da matuƙar hatsari ga al'umma idan aka ga daƙile yaɗuwar shi to al'umma za su zauna lafiya, amma in ka bashshi tana ta yaɗuwa, al'umma za ta shiga cikin wani yanayi da ba za ta misaltu ba mutane za sui ta mutuwa sannan kuma wasu a dinga kai su asibitoci ba tare da an fahimci mene ne ke damunsu ba wannan cuta da aka ganshi mai launi guda uku wato akwai fari akwai me ruwan ƙasa sanna kuma akwai mai ruwan jibi wannan cuta yana nuni da cewa wannan cuta yana da matuƙar hatsari idan ya akmata akula da wanda ke da cutar a killace shi wuri ɗaya kar ya yaɗa cutar ga jama'a in akai hana an ci nasara.

Wannan hoto yana bayani ne a kan batun tsarin bacci yanda ya kamata ai bacci sannan ga wata mace tana bacci ta lulluɓa da gargo mai ruwan toka sannan akwai littafi kusa da ita ya kamata mutum in zai yi kuma wannan baccin ya yi zurfi sosai ya kamata idan mutum zai yi bacci ya ɗauki lokaci yana bacci domin ya samu ya samu lafiya a ƙwaƙwalwanshi. Bacci hutu ne sannan kuma mutum ya tsara yadda zai yi baccin domin lafiya ya gudana a jikinshi. Idan ya yi haka to zai samu lafiya a jikinshi a wannan hoto akwai wata mace tana kwance a kan gado da da filo fari sannan kuma ta na lulluɓe da bargo mai ruwan toka a gefe kuma akwai littafi akwai biro domin ta tasra yadda za tai bacci idan tai haka za ta samu natsuwa sosai kuma baccin mai zurfi ne take yin shi. Bacci yana da matuƙar amfani ga ɗan'adam ida mutum ya samu bacci sosai ƙwaƙwalwanshi za ta huta sannan kuma zai yi abun da ya kamata idan kuma mutum bai samu bacci yadda ya kamata ba, zai iya tashi da wata irin lalura laluran nan zai iya kai shi ga halaka idan har bai samu bacci yadda ya kamata ba. ana so mutum ya samu bacci mutum babba akƙalla na awanni takwas idan mutum ya samu wannan baccin na awanni takwas ƙwaƙwalwanshi za ta huta sannan kuma za ta kasance babu komai a cikinta idan mutum ya tashi zai ta shi da tunani mai kyau sannan kuma an so mutum ya tsara yadda zai yi baccin idana yai haka to za a samu bayani sosai ga dai mace nan tana kwance sannan wannan baccin ya yi zurfi a gefenta ga littafi sannan tana lulluɓe da bargo mai ruwan toka sannan akwai littafi a kusa da ita wa littafin za ta tsara yadda za tai bacci.

wannan hoton yana bayani ne akan wato ma'anan sarrafa ko rage damuwa wannan hoton ana nuna wata mace ƴar kasuwan ƴar kasuwanci ko ma'aikaciya a opis tana da alaman gajiya sosai tana da kopi a gaban ta wata kila tanashan kopi ko shayi ne domin ta farfaɗo. hannuwanta ɗaya yana kan idanuwan ta kaman tana go tana goge su ko kuma tana ƙoƙarin kawar da gajiya fuskar mace tana nuna alaman gajiya damuwa ko wahala a bango ana iya ganin sauran mutane suna aiki a wanda ke nuna cewa akwai matsin lamba ko aiki me yawa a rubutun na ƙasa an rubuta ma'anan gaji gaji ?] yana nuni da cewa wata mace ce gatanan tana tana murza idanun ta alaman ta gaji sannan kuma a kopin shayi nan a hannun ta sannan a bayan ta can akwai mutane suna aikin opis ya kamata ace mutum yana samun lokaci yana domin kar yazo ya kai ƙasa. wannan hoton yana nuni da cewa wata mace ne yana nuni da cewa rage damuwa ga mutum wata mace ne gatanan tana murza idanuwan ta alamar ta gaji ko kuma damuwa na damun ta ga kopin shayi nan tana tana riƙe dashi wannan kopin shayin zai iya ɗaukan ko tanajin yunwa ko kuma ƙishin ruwa ko kuma tanaso ta wartsake gajiya ne wannan hoto yana nuni da cewa wannan macen tana zaune a opis sannan kuma a bayan ta akwai mutane sunayin aiki yana da matuƙan mahimmanci mutum ya dinga hutu a wurin aiki kar ya dinga cika aiki idan mutum ya cika aiki zaizo ya haifar da matsala wannan hoton yana nuna wata mace ce take murza idanuwan ta murza idanuwan zai kai ga ko ta gaji ko kuma alaman gajiya sosai ga kopin shayi wannan kopin shayin idan ta sha shi zai wartsake mata gajiya idan akayi haka za'a zai haifar da ɗa mai ido. wanda idan mutum yana aiki a opis ne yakamata mutum ya dinga samun lokaci domin kar yazo ya kaiga ƙasa idan akayi haka za'a samu jin daɗi. kar a dinga cika aiki sannan a bayan ta akwai mutane a opis din a can baya suna aikin su sannan suma suna cikin gajiya itama tana cikin gajiya gashinan har ya kai ga ta ɗauko kopi zata sha abun sha domin ya wartsake mata gajiya sannan kuma o kila tanajin bacci ne tayi aiki sosai kenan a opis sannan tana buƙatan.

wannan macen ta fito tana hutu ne tana shan iska daga opishin da take aiki o kuma wurin kasuwancin ta wannan mace mace kyakkyawa ce gata nan da gashin tana da gashi dogo sannan kuma kalan zinare a gefen ta kuma ga wani gini nan wanna ginin yana nuna cewa opis ne ko kuma wajen kasuwanci ita wannan mace tasa kaya baƙi da fari a jikin ta sannan kuma gata kyakkyawa tana nuna alaman cewa tana jin daɗi ta fito tana shan iska domin ta samu hutu daga aikin da takeyi. idan mutum yana samun hutu daga aikin da yake yi kwakwalwanshi zata huta sannan kuam bazai samu wata damuwa ba. idan har mutum yana zama a opis yata aiki yata aiki yata aiki to kwakwalwanshi zata iya ta buga amma idan ba haka ba in mutum yan pitowa yana shan iska to za mutum zaiji daɗi. ita wannan mace gatanan kyakkyawa ce sannan gashinta dogo kalan zinare a gefen ta akwai wani gini wanda yake nuna cewa wannan ginin opis ne ko kuma wajen kasuwanci gashinan ta fito tana shan iska tana jin daɗi wannan iskan yayi mata kwakwalwanta zai huta sannan kuma za in ta koma yin aiki zata yi abun da ya kamata yana da kyau mutum ya ringa hutawa daga aikin da yake yi domin zai iya haifar da ɗa mai ido. amma idan mutum yana zaune yaita aiki yaita aiki yaita aiki bazai ga abunda zaiyi ba karke ma mutum yazo ya faɗi a gefen ta akwai wani gini wanda yake nuna cewa wannan ginin ana kasuwanci ne a gurin ko kuma opis ne a gurin idan sannan kuma gatanan ita kuma wannan mace ta fito tana shan iska tanajin daɗin iskan take shaƙa sannan kuma kwakwalwanta zai huta zata samu natsuwa zata ci gaba da kasuwancin ta ko kuma aikin ta na opis da takeyi domin samun kwakwalwa.

wannan hoto kwalabe ne wa'inda suke ɗauke da maganin gargajiya maganin gargajiya ana samun su ne tahan a bishiya ya haɗa da tsirrai ko ganyayyaki ko jijiya ko sassaƙe idan aka same su za'a iya za'a iya sarrafa su su koma maganin gargajiya a wannan kwalabe akwai magunguna kala-kala akwai farare akwai jajaye akwai baƙaƙe akwai masu ruwan toka akwai masu ruwan hoda wa'innan magungunan suna ta matuƙar mahimmanci sannan idan har mutum bashi da kuɗi baije asibiti ba zai iya mafani da wa'innan magungunan domin mutum ya samu lafiya a jikin shi suna da sauƙin amfani amma kuma kar a dinga shan su barkatai domin zasu iya lalata kayan ciki musamman wa'inda suke da ɗaci a cikin su zai kasance guba ne ga kuma idan akayi haka za'a samu jin daɗi maganin gargajiya yana da matuƙar mahimmanci yana saurin warke lalura in aka sha maganin gargajiya kafin kafin a samu na asibiti wanda yayi aiki akan kari an samu na gargajiya wanda yayi aiki sosai maganin gargajiya yana warkar da ciwu ciwuwwuka na fata sannan maganin gargajiya yana warkar da ƙuna yana warkar da yanka da dai suran su anaso mutum idan zai sha maganin gargajiya a bashi shawara kar yaje yasha da ka ba bisa ƙa'ida ba zai zama guba kuma a gare shi. wannan maganin gargajiya da kuke gani gasunan an zuba su a kwalba an adana su domin masu amfani dasu suyi amfani dasu cikin jin daɗi a wa'innan kwalaban akwai magunguna wanda suka haɗa da me ruwan ja da baƙi da fari da me ruwan toka da me ruwan dame ruwan hoda. duk wa'innan magungunan gargajiya ne anan sarrafa su ne tahanyan gargajiya kuma suna da matuƙan mahimmanci.